Ogu n'omwanya gurumu ebiti bikozirwe nka kamba byingi munonga Kandi biri omuruhaanga ahagati y'ensozi , nibyingi munonga nobyeta nk'ebitookye kwonka n'ebiti.

Omushaija naateera amatafaari aine obutiba nateekamu itaaka eripaagamu gye, ariboneeza aribumba harugamu itafaari aharubaju rwe nindeeba amatafaari maingi agu yabumbire agihemu omubitiba obwe

Nindeeba omushaija ashutamire omushaija w'omuzeeyi ajwaire enkofiira erukutukura aharubaju rwe hariho ekidomora ky'amaizi hariho amabaare maingi ahansi ari omururembo harimu n'ebirofarofa byebiveera kasasiro kare.

Omwaana ari omumuhanda nairuka omu kishaaka naruga aha ishomero aine ebitabo aine blouse erikwera na sikati yakitaaka ariyo nairuka naruga ah'ishomero

Aga n'amajani gemiire omu rushozi , orushozi ruraingwa omu ruhanga harimu ekibira, omwahagati y'ekibira harumu oruho oru orukwera n'oruho obuseeri omunshozi norebera kimwe oruho, aga n'amajani nikwo bakugahinga omunshozi.

Ogu n'omushaaho ariyo naareeba aha siimu aine ebikyebezo omu maraaka ajwire n'ekijwaro ky'abashaaho, n'omushaho naaragura, ajwire ekijwaro ky'abashaho

Omuntu ariyo nabaziira emyenda ari aha kihaarani aine orukoba nampima nabaziira ekitengye aine n'orukoba rw'okumpimisa ari aha kihaarani nabaziira

Omushijja natambura omururembo, akuratiree motooka, erimu abantu nibaronda obururu, bine ebendera yabo yokwereka, orurengo orubarumu nibaronda obururu

Eki n'ekibiira kyingi munonga harimu enguuto niharabamu emotooka n'ekibira ky'emiti mito etakakuzire munonga harimu enguuto nizirabanamu omuri eki ekibira

Egi n'emicungwa eri omu deeya eshazire eshaziremu kabiri noogireeba ehiire gye n'emicungwa yokurya eri omudeeya nibagiguza ahamuhanda

Nindeeba omwishiki ari omu mwanya aine karimangyezi aine abi ariho naakoreraho omwishikii ajwire ebirikwiraguura akoomire eishookye aine eshaaha aha mukono ashutami omu ntebe karimangyezi ye eri aha meeza haine abi ariyo naakora

Nindeeba omuntu ari omu nyanja akujuba ebyenyanja aine eryato eri eri eryato eryaine n'eryato ery'omuriro ery'okuvuga nka piki ninga nka motoka aine nakatimba nindeeba akakwasire mu ngaro nakokujubisa ebyenyanja ajwaire empare engufu ajwaire nenkofiira

Eki n'ekifuregye ky'omu mwanya sayidi na sayidi hariyo ekisiika ekifuregye ky'okutwara oburoofa n'ebyaizi abibi nindeebamu ebiveera n'ebiroofa by'ebishuushu by'ebitookye n'ebiveera n'ebindi bikomire omu kiveera

Nindeeba abashaija nibazaana omupiira omu kishaayi kya kinyaatsi aha rubaju rwaabo hapakingireho amamotoka, amamotoka nindeebaho amamotoka ashatu enyima y'amamotoka hariyo emiti miraingwa ya kinyaatsi

Nindeeba amaato gari omunyanja harumu n'ebinyonyi ebinyonyi byine amaguru maraingwa ebi nibabyeta maaya obwato nindeeba obwato nka nka mukaaga mushanju omu nyanja omu maizi mingi munonga.

Ogu nomushaho ariyo nateera omuntu ekikatu aine empitirizo nebomba arikugyejunisa kuteera omuntu aheibega ogu nomushaho ariyo nateera omuntu ekikatu

Ogu n'omushaija ariyo naasindika egaari omu ruguuto rwitaka, enyima ye hariyo abantu bashatu, omurubaju rwe harimu ebiti n'omu rubaju rw'eguuto harimu ebinyansi.

Egi n'enjoki eri omukimuri kikwera nenyunyutamu otwizi twokutwara kukoramu obwoki n'enjoki erukutuha obwoki erumu neronda amaizi gokukoramu obwoki

Nindeeba omuntu ariyo atekire embooga zaitu z'ekinyankore eza kinyaatsi atekire embooga za doodo ariyo natamu omwonyo ariyo ateekire aha sigiri

Aba n'abaana bari omu mushenyi nimwo batsimbire amaju abandi bemereire abandi bahanikire emikono abandi barotaami n'abaana baingi abamwe baine ebitabo omugaro ondiijo aine ekicuupa ky'amaizi

Eki na ekikebe kyokuteeka amaarwa bateeka amaarwa gari aha mahiga hariho orusekye rwokutwara amaarwa omu domora bariyo nibateeka amaarwa

Egi n'ekanisa mpango eyombekyire gye eshakize amateegura n'omurubaju rwayo eyetoreire emiti y'ebikindo egi n'ekanisa mpango

Abaana bashutami omu binyaatsi bariyo nibarya buri mwana aine esihaani ye bariyo nibarya bashutamire omu binyaatsi bamwe bashuutami bajwire ekaito bariyo nibarya

Aha n'ahamwaro hariho obuju bw'abantu bwokuraramu n'amato gashangirireho aha obuseri bw'enyanja omumaizi harumu obutimba bubakujubisa ebyenyanja enyuma yago amaju n'obwato hariyo ebiti .

Nindeeba omushaija ayekoreire ebintu ebibakutamu soda harimu ecuupa za soda nabitsindiika aha gari omumaisho gye harimu motooka n'endijo sayidi nayo hariyo motooka ariyo nabitsindiika aha gari

Ogu n'omushaija ari ah'aka ye aha nju ye ashuutami omu kibuga ashuutami aha kateebe ka kameshu k'ebiti ajwire butuusi ari aho ashutamire aha muryango enju ye eyombekyise emiti na n'itaaka

Eri n'eryaato ririmu abantu abashaija babiiri n'omwana omwe ririyo niryambuuka niriza aha nkuungu ribaizirwe omu biti n'eryaato ry'ebiti

Nindeeba oruguto niruraba omwihamba omurubaju n'omurubaju harimu ebinyaatsi harimu ebiti biraingwa ebindi nibiguufu oruguto oru n'orw'itaaka tirurimu kintu kyona n'oruguto rurikuraba omwihamba

Aha n'omwanya gw'omuntu hariho enju eyombekyire n'amabaati gakinyaatsi hariho emotooka yakinyaatsi hariho n'emiti miraingwa y'amaani ahu emotooka empakingire n'itaaka tariho kinyaatsi